supirimaarkeetete mirte:- supirimaarkeetete yineemmoti hattono manchu beetira horo aate loonsanni diko ikkase kulitano hattino manu hasirinorico hakiicco mare afirannottanna wo'ma coye gidoseenni amadinnotta kulittanno

Safote latishsha yineemmo woyte hattono gobba gashshitinori mootoollu doogo loossannotanna manchu beettira horote injiitanno gede assitanni wo'ma woyte la'neemmota ikkitanno taalteyokki doogo taanketennni taashshinannanna care tungannanna biifinsanna la'neemmo

baattote ofollanna dhagge baattote ofolla baatto mitte goojjo nootanna mitte xalallite baatto ikkitinnota xalallite baatto loosire irsha fushshirate injiitannota godame hakeeshsha injo uuyitannokkita. dhagete yineemmo woyte sidaamu qoqowo adhara loose sainota woleho kullay woyte dhaggete yinanni.

Daddaloho yineemmo woyiite mittu manchi horo aanno looso loosate. hakkuno umisirano ikko wolu mannirano injo kalqannoha xawisanno. mittu manchi daddalawo ikkiro wolu qoleenti qarramikki isiwii hidha dandaanno.

Haaroricho yineemmo woyte yanna yannate daannoricho haaro coye guma ikkasi xawisanno hattono angateno ikko maashinete loonsayi uduunnicho xawisa dandaanno umihunni zambiille"oo lawinore hattono daantiille"oo lawinore hattono uddi'nayi uduunne lawinore xawisanno

Mini uduunne yineemmo woyte sagale loosirate dancha coyeeti, hakkuno midaancho laweewori jawanao, mixasho'o ikkinori leellishshanno hattono, hakkii sa'ita waa abbi'nanni uduunnicho'oti

Amma'note yineemmo woyte hattono qullaawu maxaafi aana borreessinoyta afi'nohu afi'nokkihura kulannota hattono kaaliiqira heeshshinna gotti yinanni sagandannita hashshanno ikko barra.

sensille:-sensillu danchanna biinfile xawisano mittu minira woyi mittu manchi aana leellannoha ika xawisanno goba biifisatenni iko manchu anaanni hasirire biinfillu

Maxaafa yineemmo wooyiite giddoosiinni lowo egenno lowo xiinxallo assine yannanna saate uuyiine woraqatu aana borreessine manchu beeti horo assirara dancha guma loosara.

Mininna dubbu saada yineemmo woyite mini saada lukkuwaoo gerecho"oo me"eoo labbinore gaantanno. Gobba saada yineemmoti qamalcho"oo yeedalaoonna heeyyaheoo labbinore woleno hamashsho"oo labbinoreeti.

Baxxino dani uduunne yineemmo woyite hattono angatenni loonsayi uduunnenna maashinubbate loonsayi uduunne. Maashinubbatenni uduunne loonseenna manchu angatenni qole gatamareenna horo aannota kultanno.

Odoo:-odoote yineemmo woyiitte hattono baalunku manni odoo hattono qaalisinninna afino qaalinni odoo sayinssanna maciishshineemmo kalqete deerininno ikko qoqqowu deerininoo odoo baalanta yannara sayinssanna maciishshineemmo.

Engeshiisha yineemmo woyite loosu injo ikkitino doogo kulanno. Hatto yineemmo woyiteno mittu manchi looso loosara fanu bayichi heera woy engessisate doogote worreenna engeshiishanno biirowa dagge la'e looso eatenni qixxaawo...

loosu manchi beettira heeshsho qayyarannoha ikkinotanna dancha guma aannota xawissanno haattono manchi beetti loosannokkiha ikkiro umosino diafanno gobbano buxxe ba'annota xawissanno loosinohu loowe chuucanno yinanni.

mininna biirote uduunnichi yinanniri mini uduunnicho yineemmowoyite hattono ofollineemmo wombarra hattono loosi'neemmo uduunnicho leellishanno hattono biirote uduunnicho yineemmowoyite hattono manchi beettira horo aannoha ofollinanni barcima luuke labbinota hattono biireoo lawinori xawisanno.

Daganna maate yaanno, daga yaa itophiyu giddo afantanno roore anga manna yaate, maatete yineemmoti annano ikko amano ikko oosote ooso gamba yino manna maatete yinanni.

Mini uduunnicho yineemmo woyiite hakkuno ado shafi'neemmotanna hakkii saita xuuraanchono ikkito ximbiiphinayi sagale inteemmoha xilteno ikko hakkii saita guguddo yinaaha.

Safote latishsha hattono qoqqowinke dayihunni jammare duurame gobbankerano olliinkerano loosamayi noota hattono xawisi'neemmo maabiraate angeemmo waano ikko uduunne hayshi'neemmo wayi gobbankerano ikko qarqaraho duurame loosamayi noota

Safote latishsha yineemmo woyte hattono gobba gashshitino mootuulli doogo loosiissannanna biifissanna la'neemmota berowiinni teyo woyyeessiteyota la'neemmo hattono rosaano rosu mine hadhaa woyte salaamete hadhe higganna keeruyi hadhanno doogo seekkino daafira

Rosu manchu beettira heeshshosiranna heerannotera ga'atera dancha guma ikkinoha xawisaanno. Mitte qaaqqo woy mittu qaaqqi roso rosiha ikkiro ga'asira yaadannokkitanna dancha looso loose umisino ikko gobbasira kaa'looshshe assanno.

Murote yineemmo woyite babbaxxeyo haqqa kayinseenna hattono gumma gummiseennanna hattono woleho sayisateentinni guma mooshshine ka'ne qole wixatenninna muro laashshatenni.

Loosu ,manchu beetti deerisinni wo'ma yannaranna wo'ma saatera looso loossanna la'neemmo umisi loosono ikko magisitete loosono ikko wo'ma woyte biirote loosono ikko loosanna la'neemmo.

Biinfile yineemmo woyite hattono seennu biifate yee maccate yee Maccate wodhanno buticha hattono qurra dadhannota hattono kuula hinkkote qasirannota hattono angate wodhanno saatenna angate wodhanno cuue.

Amma'no yineemmo woyiite kalqetenna kalaqamuyi dagginote hattino manchu beetti cherche eatenninna lubbosira ikkaannoha guma xinqiratenni

Baattote ofollonna dhagge baatto mitto taalitte mittowanti tullo ikitannotta dhagete lowo geeshsha taalitinno baatto dhaggete tulluonno dhaggete

Bunu minenna sagalete mine mannu hudetenni gawajjamannokki gede assine manchu beetti horo daafira yine qixxeessinanniwa hattono hattono manchu beetti hurbaatesinna buna age kairo birrasi baatannota.

Rosoho yineemo woyite mittu manichi roso rosawo woyite afe egeninokkire afatenna afinohunni ga'a foniqolu daanno yannara qolate dawaro danichu garii aatena guma afirate rosanno rosoho yineemohu lowonitanni danichaho

Owaantete yineemmo woyiite owaantete yaa illete la'nenna mule hee'noyi cooyeenna towaata ikkitannota xawissanno. owaantete yineemmo woyiite mitte doogo woyi mittu manch seekkaa wooyiite shiqqi yinenna illenke la'ne owaante asseeta lee..

Agattote yineemmo woyiite mine giddoono gobbaano horonsi'neemmorichooti. Sagale inte ka'ne angeemmo xasso adono ikkito bunano ikko hattono malawo'oo lawinore angannite.

Afantino gashshaano annuwa yinanni woyte hattono wolde amaanu"eeli dubbaale hattono desta ledamonna aliito heewano abiyyu ahimmedi hayilemaarami dessaalenyi

Minenna gallanni mine yine woyre mute maate Oosonna ama heedhannoha xawisanno hakkuno, mittunmini giddoonni heedhannorenna ishinna mahooyye yite hajajjante mimmitu mimmitu ledo heedhannota xawisanno

Mininna dubbu saada yine lamewa gaammanni mini saada yineemmo woyiite hattono harricho'oo lawinore gerechio'oonna meicho labbinota saada labbinota mini saadawa gaammanni. gobba saada yineemmo woyiite amboomanna hattono daguncho'oo lawinore xawisanno.

Godo'le yineemmoti keeraanchimmate daafirano ikko birra afirate godo'lineemmo godo'le keeraanchimmate godo'lineemmo godo'le hattono haqqa dunkeemmotanna Looso loonseemmota godo'le yineemmoti kayiinni hattono sase lame ikkite dodde qeelte birra afirate.

Roso yineemmo woyiite, rosaanote egennonna dancha guma ikkinota leellishanno hakkuno rosaano rossaa woyite buqqee lexxitanninna dancha coye affanninna gobbansaranna uminsara maatensara ikkanno loossannota xawissanno.

Maxaaffate yineemmoti hattono lowo sokka giddose amaddinota xawissanno hakkoyeno buunxe la'nummoronna nabbambeemmo saatera maxaaffate aana noorichi ninkera horo aate hasiisino coye ikkanno

Muronna laalo yineemmo woyiite mitte shiginye kaayiinseenna muro iillite laalote geeshsha iillitannota xawisanno hattino intannitanna xaqqa'minannita leellishanno hakkuno paappaayya ikkito zaayitoone ikko hoophe ikkito woleno kuri labbeoota xawisanno.

biifisa yineemmo woyte minenkeno ikko gobbankeno biifinsay garaati hattono minekke biifinseemmori busha coye illete dancha ikkinokkiha hoolatenna haaro looso loosatenni gobbankeno ikko gobbanke seekine loonse jawaata assate.

Safote latishsha yinaayii woyiite hattono gobba loosantanninna lophitanni guma uuyiitayi nootanna guma gummissannota hakkoye yineemmo wooyiiteno seekkinanninna biifinsanni busheere la'nanninna mallanni dancha garanna dancha baayiicho iillinshaata

Sumudaho yineemmohu maalalete baycho ikkinotanna mitto baycho afamannotanna hakkuno xagge ikkinotanna sumudaho yineemmo woyte hattono gosa marte la"atenni taattannohanna angatee loonnsooonniha ikkasi

Afantinno gashaanonna annuwa yineemmo woyite gossatenna gobbate daafira yitte reeettinore hakurino ilamate ille fanate yite reettinori insano wolide amaanueell aliito heewano"oo yinannireetti

godo'lete yineemmo wote manninnatinke daafira keeraanchimma leeltankera godo'lineemmota ikkitanna hattono heeshshinna gotti yinanni godo'lineemmota hakkii saita dondanninna hinganni godo'lineemmota hakii saita...

Haranna, daa"attonna darama hattono wole gobbanni daaye egeninikki manni wosinimma daaye lae egeninokki bayicho la"ate ququxamanotta leelishshano hatto yinneemmo woyte baadiyyenni mannu quchuma higge daayiro ilete lae egeninokkiricho la"atenna towaattate.

Mininna biirote uduunnicho yineemmo weete biirote gidoonni leellanno uduunne doose luuke hakii saitta biireoo lawinori silkeoo lawinorri computeroo lawinorri adi adirichi heeranno hakii sainohunni wosinchu daye gaffi asanno wonbareoo heedhannota xawissanno

Kalaqonna qoxxeessa yaannohuni ,kalaqu lame garati taalo gobbanna boboodame gobba ikkasi leelishano ,qoxxeesu kayinni ninke dancha looso assine guma ikkanoha laashsha.

Daganna maatete yineemmo woyite wo'ma manna ikkinota leellishshanno maate kayiinni muli mannanna akkawaawete qooxeessaho leellanno mannanna mini giddoonni heeranno manna xawissanno maatete yinanni woyite anna amanna ooso baalankanni xawissanno.